man maa ngi tudd Mamadou Fye dëkk Ngop <crosstalk> bokk nekk membre ci <crosstalk> coopérative bi en même temps nekk auxiliaire vétérinaire ci <crosstalk> coopérative bi <crosstalk>
donc ndax xam nga semence certifiée <crosstalk>
waaw xam naa semence certifiée parce que dama koy jëfandikoo <crosstalk>
boo ko doon décrire lan nga lan mooy semence certifiée boo ko doon tënk <crosstalk>
waaw semence certifiée mooy <crosstalk> jiwu boo xam ne dañu ko saytu dugal ko laboratoire génne bépp loo lépp loo xamante ne <hesitation> bokku ci woon <crosstalk> ñu génne ko def ko ba mu nekk jiwu boo xam ne jiwu bu mucc ayib la <crosstalk> waaw
nan nga ko gisee
jiwu bu baax la <crosstalk> vraiment jiwu bu baax la <crosstalk> parce que am na re, ndement daal
ban ban nga ciy jëfandikoo <crosstalk>
damay jafandikoo du kii dugub bi damay jafandikoo gerte gi <crosstalk>
<hesitation> ndax xam nga <crosstalk> ndax xam nga compostar nan la ñuy defee compostar <crosstalk>

<hesitation> am nañu am na lu ñu naan <crosstalk> tesson <crosstalk> boo ñëwee sama kër am na fa <crosstalk> waaw
lan ak lan ngay boole pour am compostar
damay boole neefere yi xetax bi <crosstalk> ak gettax gu nooy bi <crosstalk> en même temps dama ciy def dóomutaal <crosstalk> di ko arrosé <crosstalk> <crosstalk> di ko arrosé <crosstalk> bu fekkee ci tesson bi la <crosstalk> bu mar chargé benn kii partie bi <crosstalk> bu amee 15 jours <crosstalk> dama kot tibb sotti ko ci beneen bi <crosstalk> chargé waat bi ma chargé woon <crosstalk> bële bu amee 15 jours dama koy évacué waat def ko ci beneen bi <crosstalk> jëlaat bële indiwaat ko ci bii de ce fait que 45 jours yu nekk rek war nga mën a am kii fumier bu ñor <crosstalk>
pare boobu bu ñoree foo koy def
bu ñoree ci tool yi laa koy yóbbu <crosstalk>
ban ban moment ban waxtu nga koy def
<hesitation> mois de fin ay fin mai <crosstalk> de de dem juin parce que boo ko teelee sotti <crosstalk> baaxul quoi :fraparce que ngelaw li bu ñëwee day yóbbu humus bi yëpp <crosstalk> donc da nga li gën sax mooy nga bàyyi ba mu taw <crosstalk> soit bu fekkee ci noor bi nga ko sotti boo ko boo ko sottee da nga ko war a labouré bu ko defee humus bi <crosstalk> daal di jaxasoo ak suuf si ngelaw li du ko mën a yóbbu <crosstalk>
<hesitation> kon yaa ngi ciy gis ay njëriñ lu am solo
waaw maa ngi ciy kii bu baax a baax moom vraiment
foo ko foo ko jàngee foo ko déggee foo ko mos a déggee
<hesitation> <crosstalk> coopérative bi formé na ñu ma ci <crosstalk> <hesitation> am na kii bu ñuy wax Kuluza tamit formé na ma ci waaw <crosstalk>
ok ndax <hesitation> yaa ngi dégg émission bi coopérative bi di def ci rajo Alfayda
non émission bi moom vraiment jotaguma koo déglu <crosstalk> parce que xaw ma woo xaw ma woon sax ne <crosstalk> am na émission bu ñuy def ak Alfayda kooku moom jotaguma koo déglu vraiment <crosstalk> waaw
ok jërëjëf kon

dëkk Ngop <crosstalk> <hesitation> bokk ci <crosstalk> coopérative bi en même temps nekk <hesitation> auxiliaire vétérinaire <crosstalk> ok merci beaucoup <crosstalk>
ok